Mitta ayfe gidiya shooqqan asay zerin mokkiyage issoy tukkiya. Tukkiyasika bollan deiya ayfe hagee ayba mere?

Zannaqa sohuwani naa"u yelagayi eqqidi puuliya kaa"iiddi de"oosona. Eti kaa"iyosan aappun puuleti de"iyonaa?

Erettida kaaleto aawa gidiya issi maccaara oydiyan uttada haasayaydda beettawusu. A maayido kootee aybaa meree?

ataakilttenne mitta ayfiya gidiya miyo kattaa bayzziyo sohuwan eqqi uttira asay beettees ha asay ay ootid de'ii

yalagay issippe qoomettidi yettaa yexxiiddi dees eta giddonkka macca asay sinttaara utti uttiis hay halagatuppe woysu asay dullaa oyqqidi eqqire

Wolaytta baahilaawe keettay cimi uttidaagaa guyyessan de'iya doozati ayba qommo geetettidi xeegettiyoona?

naa77u tomon hemettiya motor biskkilietiyaa bollan naa"u asai uttidi biiddidiyaagee beettees. eta guyyessaarakka zin"iyo miishsha gidiya piraashiyaa geetettiyaagee de'ees. piraashiyaappe guyyessaara aibi de'ii?

keehiippe puulattidi keexettida utta keettaa achchan polatti uttira dirssaynne puulatti uttira penggee beettees ha penggee tiyotiro qalamee ayba meree?

sa'an birataappe oosettida keehinne qara maaddiya miishshai dees ha miishshai aybau aybawu go'ana danddayii?

kaame ogiyaa achchan dicci uttira doozainne hara ogiyaara hemettiya asai dees ha kaame ogiyan hemettiidde de'iya makiinaa qoodai wois?

ammano keettan cora asai uttidi qaalaa ezggiiddi de7iyaagee beettees. ha ammano keettan xomppetti uttida maabiraatetu yesoi woise?

oyddu yelaga macca naati wolaitta wogaa maayuwaa bullugguwaa maayiri issippe shiicidi ai oottiiddi beettiyoona?

mitta ayfenne atakiltte qomotuppe issuwaa gidiya doozyi issippe dooretti uttaa giddes ha doozaa sunttaykka ayba geetetti xeegettii

parnniichere keetan oosettiya keehippe puulattinne giigi uttira miishshai sa'an uttiraagee beettees ha miishshaikka go''iyoi zin''anaassa ha miishsha sunttay ayba geetetti xeegettii

wolaytta dichcha toho kuwaasiyaa citay eqqiri pootuwaa denddiidi de'iyaageeti beettoosona ha toho kwaasiyaa citaa kaassanchchatu paydoy woqqi

lo"i puulatti uttira ambbaynne a giddoni dicci uttira doozati beettoosona. ha ambbaa sunttay ayba geetetti xeegettii?

pulayyoonne loyttiyo parnnihchere keettan giigi uttira massaareti de'oosona hageetikka boottaaninne bica qalamiyan tiyotta uttaageeta hageetu giddon boottan tiyetti uttaageeti woysee?

keetta giddon yelaga qeeri naati issippe shiiqqidi oidiyan uttidoosona. ha naatuppe woggaatiyaara ba kushiyaa waata wottadee?

wolaitta baahilaawe keettaa yuushuwan keehippe diccinne puula utti uttira doozati de'oosona. ha doozatu sunttaikka aiba geetetti xeegettii?

poloti kanchchati diribphaa zuuriyan uttidi yaa'aa yaa'iididoosona. ha polotikanchchati qodan woysi eta sinttan aappun haatta hailanddee de'ii?

asanay bana puulayanau go'ittiyo miishshatuppe corati baizziyoosan dooretti uttirosona hageetu giddon eta go'ay aybee?

asay bana loyttanawu woottiyo alleequwaappe issuwaa gidiyaagee ba uttiyoosan dees ha alleequwaa sunttaykka ayba geetettii

keehippe puulattinne giigi uttira alleeqo miishshai bootta baane uttido tiraagee beettees. ha alleeqo miishshaikka awan nu bollaa kibiletun wottanawu maaddi?

wolaytta baalaawe keettay keexetti uttiis. appe guyyessaarakka de'iya doozaa sunttai aiba geetetti xeegettii?

bironi keexettiiddi de'iya keettai beettees. ha keettaa matankka qorqqoruwan diretti uttida dirssay beettees. ha keettaa achchan eqqi uttida hagee aybee?

luxiyaageeti bantta luxettaa wurssidi anjjettidi kaabbaa maayi uttiro sona eti maayi uttiro kaabbaassi meray ayba mera geetetti xeegettii?

baaso haggaaza keettai keehippe puulattinne giigi uttaagee beettees. ha aggaaza keettaa achchan eqqira asa paidoy woysee?

miyo kattainne uyyo ushshai masoofiyaaninne samppan uttiis. hegeetu giddoppe goozetti uttiraagee aiba uyyo miishshan goozetti uttire?

cora asay eqqaageetu giddoppe adussan oyqqi eqqiro banddirai awa dalgga manttiya banddiraa qonccissoosona.

so medoosati issippe shiiqiri zal'e sohuwan asay oiqqin eqqidosona ha medoosatuppe karettati booreeyye miizzi

asay uyiyo ushshaa qommoppe issuwaa geetettira mirindda giyo ushshay haylanddiyan kume uttiraagee dees haylanddiyan kumire uttira ushshaa meray ay male

ammano keettan uttira kayma asatuppe sinttaara eqqira ka'ma bitanee ba kushiyan aibaa oyqqiri eqqidii?

keehippe maanawu injjetiya kattay issippe shiiqiri dooretti oottiroosona eta achchankka zo'o meray de'iyo kattaa qommoy ayba geetetti xeegettana danddayetti

keehippe puulattinne giigi uttira keettan qashetti uttira adussa magalashuti de'oosona he magalashuti qoodai woise

keehippe puulatti giigi uttira keetta giddon qashetti uttira magalashoi beettees. ha magalashoikka issoi yiicetti uttiis. issoi yedadees ha magalashuwaa merai aiba masatii?

erettira kaaleto aawati haasayaa yaa'aa madirakiyan uttidi polotika haasayaa ezggiiddi beettoosona eti uttiro oydiya meray ayba masatii

uyyo ushsha qomoppe issuwaa gidiya panttaa ananaasi geetettiyaagee suiqiyan dooretti uttiis appe bolla baggaara dooretti uttiraagee aibee

a taakilttenne mitta aife qommuwaappe issuwaa gidiya kattai saaxiniyan kuuretti uttiis. ha kattaa qommoikka aiba geetetti xeegettii?

so medoosati deriyan heemeettiiddinne bonccuwaa aifiyaa qori miiddi de'oosona. ha medoosaato sunttay aiba geetetti xeegettii?

dere asai issippe shiiqidi ogiyaa bollan wolaitta wogaa maayuwaa maayiri hemettiiddidoosona. hageetuikka oiqqiro yettaa miishshaappe issoy aiba geetetti xeegettii?

oiddu qeeri naatinne issi yelaga na7iya sa7an uttidoosona. hegeetu giddonkka woisu attuma naainne woisu maccana7ai beettiyoona?

asay shiiqidi issippe doozaa sokkanau biiddidees. ha asay barkkushiyan oiqqidi tokkanau biiddiyo doozaa sunttay aiba geetetti xeegettii?